Niriba n-zaya niriba ayi ka so ʒi cheche zuɣu ka beni tam di zuɣu ka bɛ zaŋ mia niŋ ka zaŋ binyɛra goligoli li ka bɛ mali buɣim ka zaŋ pan zaŋ tam buɣu maa zuɣu ka binshɛɣu be pan maa ni ka so dabiya ka siliba gba tam o tooni ka binshɛɣu gba tam buɣim ni

Salin gbiribi n bala bi galisiya pam n bɛ boɣali maa ni n gbubi heed pai nima ka yino ʒɛ zuɣusaa ka yɛ neen piɛla n tiɛhi bi kpɛm n bala maa ka kuɣusi ayi ʒɛ nyaanga bi galisiya pam mashin nim zaa n bɛ dinni maa heed pai nima ni pingaas nima ka bi piti wolatin buut nima

bilidin gbuni m-bala ka tiraata zaya ka ga lɔɣu ka binyɛra be o lɔɣu maa puuni ka shɛba be bilidin maani ka zaŋ dariga tili gɔriti gba n-zaya maa ni kuɣisi ka so ʒi kuɣisi maa zuɣu ka zanza tiŋgbani ni ka za kuɣisi maa gbuni

Niraba anu n bala ka bi bɛ ŋarim ni niraba ata biɛla ŋarim zaɣ yini ni ka niraba ayi gba bɛ ŋarim zaɣ yini ni ka piɛɣu taɣa yini maa ni ka taɣa yini maa ni gba kom ni ka bi biɛ kom maa galisiya ka tihi ku piɛ n piɛ n gili kom maa ka bi yee bi liiga nima ninvuɣu yino ko n yɛ liiga

Paɣa n bala ka o ʒi tahapoŋ ka kpama bɛ dinni ni birash nima di galisiya ka o zaŋ bini n vuli vulli ka zaŋ ʒi o zuɣu ni ka gbubi shɛli o nuuni din bɛ o nuu maa ni gba di biɛla gbambili ni birash nim maa ni kpama maa shɛŋa n na ku bala ka gbubi laɣari gba

Gbampiɛla m-bala ka bɛ ʒiya teebuli zami bɛ zaŋ binyɛra pa di zuɣu bukunima m-paya maa ka bɛ vihiri li ka bɛ gbubi pɛnnima ka ʒi kuɣusi zuɣu ka niriba ayi za nyaaŋa ŋun za zuɣusaa maa yɛla liiga piɛlli ka so mɔkuru zaɣ' ŋmaa ka bɛ zabiri nyɛ zaɣ' piɛkapiɛla laasabu

Doo m-bala ka o be daa ni binyɛra tam teebuli zuɣu ka o kɔhira gbambihi n-tamtam ya ka binyɛra be m-be di puuni nyaadua ni binyɛr' shɛŋa din pahipahi kamantoosi gba beni alibalisanima gba m-papaya maa ka bɛ paakipaaki nyuya sɔŋ ka paaki shɛŋa pa teebulinima maa zuɣu